Ano, ano ndikubona shibala shili shigali, ano shibala shili shigali ate agati weshibala aliyo bisala, yabawo ni gamabale gamagali bunyasi..

Ano inguke, inguke yekhaale yalolelele bimuli, ku drumu kuliwo.

Babandu bemile hebakwa,. kwa basilikhale be balindi bemile nitsimundu bali balikhumotokha balala bemile hasi babandi bali khungakin

kumulilo, kumulilo kwa'ambile akhundu kuli khakwaburuha nenga sekuli khakukenda ta kuli khakwaburuhila akhundu atweela kuli khukenda ta.

Hano nabonewo inzu bayombekha inzu indayi iyebunyasi barakho khananu khungaki